kono so tawii hakkilaaji njehii e ndema kadi hakkilaaji ne mbaawi yah <hesitation> fewti e wiyetee ko ndiyam kono kadi si ndiyam innaama na waawi kadi ne jokkonndirde e ko wiyetee koo weeyo

amine amine

hibaar keso

Allah jogii

tekka

walla poftina

ndiyam

loowdi message o

tawa a hettoto tan

woni faamaani <laughs>

adresse oo

walla wiyee Linguére

mais wa? feere ngartaa gaa e wuro

nafatma directement <smacks lips> nafmaa kadi indirectement

barigal ngal ujunnaaje sappo e jeetati

haa sappo bom